Ŋutsua le sola pane fixim, ɖevi aɖewo ƒo asa ɖee. Ɖevi eve le klotsinu, ɖeka mlɔ anyi eye tsigoe aɖe nɔ ŋutsua ƒe ŋkume. Ŋutsua le godzogodzo me.

Afɔkpa la le asigba dzi eye woƒe amadede le hatsotso vovovowo me. Hatsotsoa ɖeo nye dze, ʋi, yibɔ, amakpa ɖiɖi eye avɔ aɖewo hã le asigba la dzi.

Ame etɔ̃ le seƒoƒo bɔ la me. Nyɔnu eve, ŋutsu ɖeka, eye wole seƒoƒo dom. Wo katã do awu si ƒe amadada le gbemu. Seƒoƒoa geɖewo le gbemu, ɖeka pɛ koe le dzɛ̃ eye ɖewo hã wokɔ wu ɖewo.

Kpovitɔ hatsotso aɖewo le zɔzɔm le xɔ la me. ɖeka le kpovi ɖe asi. Wo katã wodo nu yibɔ tso dzi va ɖo anyi. Ŋutsu eve aɖewo hã le exɔ la me. Ɖeka nɔ nu kplɔm. Esi nɔ nu kplɔm ƒe awu si wodo nye ʋi gɔmea le dzii. Ɖeka do dzi kple anyi yi ke ƒe amade le dzii eye wotsi atsitre ɖe xɔa me.

Nyɔnu hatsotso aɖewo va ekɔdzi eye wotsitre ɖe dɔkita eve si le agbale ŋlɔm ƒe ŋkume. Dɔkita ɖeka tsitre ɖe woƒe xadzi eye nyɔnuwo katã le evi ɖe asi.

ŋutsu woame etɔ̃ aɖewo si dó awu si ƒe amedada le abe ŋtiɖiɖi ene woɖó kuku yi wodó asiwui eye ameve le gudugudu me le gakpo ɖeasi eye ameɖeka tɔ́ ɖe agà

Nyɔnua bɔbɔnɔ anyi ɖe atikutsetse si wokɔ ɖo asi ƒe ŋkume. Edo avɔwu eye wowɔ ɖa ɖe ta eye wonɔ alɔgbɔnu kom. Ekɔ asi eve kɔ le kusi si me atikutsetse ɖewo le. Atikutsetse ɖewoe nye; aɖiba, tomatosi, sabala, able e… kple bubuawo.

Amehatsotso aɖewo le zɔzɔm le ablɔdzi ye amegeɖee do awu yibɔ amegeɖewo hã do awu si ƒe amadede le abɛ amagbaɖiɖi amegeɖe ɖo kuku dzē eye eɖewo ɖo kuku yibɔ woŋlɔnu ɖe aɖaka dzi eye wòkɔ ɖe yame eye wodó dɔmedzui

Nyɔnuvi eve la tɔ ɖe atikutsetse si gba la dome eye atikutsetse sia ɖewoe nye atɔtɔ, ŋuti, akɔɖu, able.

Nyɔnua dze ŋe le eƒe avɔgba la me eye wòhe le alɔgbɔnu ko. Avɔawo ƒe amade le hatsotso vovovowo me, eɖewoe nye dzẽ, amakpaɖiɖi, ʋie kple yibɔ.

Nyɔnu la wɔgatsi tɔm eye wɔgatsi kple ehɛ le eƒe asiƒome. Kusi aɖe le eƒe emiabɔ me eye wagatsi si tɔmee wo le la dze ŋgɔe esi wotɔ vɔ la le eƒe nuɖusi me kpe ɖe amigoe kple ɖɔbagoe aɖe ŋu. Eta avɔ edo awu eye wobla ta. Tsinokapu aɖe hã le eƒe miabɔ me si ƒe amade le gbemu.

Wokɔ nuɖuɖu hamahama kɔ kɔ ɖe agba la me esi wonye waakye, abladzo tɔtoe, eer indomie, egbe, sabala, efrɔye, shitɔ kple koklozi.

Ame hatsotso aɖewo le kuteƒe eye aɖaka le woƒe eŋkume. Wole ameɖibɔ me. Ŋutsu aɖe dze klo le nyɔnu aɖe ƒe ŋkume eye wòle akɔ fam nɛ. Ame geɖe do awu yibɔ eye ame ŋɛ aɖewo koe medoe o.

Atiglinyi woame ev aɖe le egbe me eye ame hatsotso aɖewo le ŋu me va tso me va yina. Atiglinyia ɖeka le ŋua ƒe megbe eye ɖeka le eŋua ƒe ŋkume.

Ɖevi woame aŋdre le xɔla me, wo bɔbɔnɔ kletifɔ dzi, wole edze ɖom. Eɖewo le nukom, xɔla me ku ɖi kotoku ɣi aɖe nɔ woƒe ŋkume kple nugo yibɔ aɖe.

Edzo bi teƒe aɖe si tete ɖe goil amidzraƒe la ŋu, aƒewo fĩa, eʋu woame wuieve fĩa, exɔwo kaka eye amewo tsi eme.

Devi la le nuɖuɖu dom na foafoa eye foafoa ɖɔ Dɛɛ eye wohɔ le nu kom hafi le nuɖuɖua xɔm. Ɖevi la hã le alɔgbɔnu kom. Nuɖuɖu hamehamewo le ekplɔ la dzi eɖewoe nye abolo Dʋkple bubuawo.

Ame ashi ame enyi aɖe le dɔ wɔm tso dziɖegbe kaɖi la ŋu. Ame adre ɖɔ kuku si ƒe amade le abe amakpa ɖiɖi. Ɖeka tɔ le ʋie. Ŋutsu ɖeka lé gakpoa ɖe yame eye du eɖewo lé ɖe gɔme. Ame aɖewo hã lé ka ɖe asi.

Ɖevi ene va tɔ to eye wova ku tsi akɔ yi ɖe aƒe me. Etɔ̃ bɔbɔ ɖeka nɔ klotsinu, eve tsɔ ɖɔba gago, ɖeka tsɔ gago ŋutɔ ɖeka ƒe am awu ƒe amedede le abe amakpaɖiɖi. Ɖeka ɖɔ kuku, ɖeka ta avɔ eye ɖeviawo ƒio woɖo nokomo.

Nyɔnu la bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui me eye kɔmpita dze ŋgɔe eye wòhele asi tem ɖe me. Aha ɖe le kplɔa dzi eye wòdo nu yibɔ, lé eɖa ɖe ta. Zikpui si me wònɔ anyi la ƒe amadede le gbemu.

Ametsitsi eve, ɖevi etɔ̃ aɖewo le seƒoƒo kpɔ me eye wonɔ nu fiam ɖeviawo tso seƒoƒo la ŋu. Woŋu seƒoƒo la eye wonɔ nu fiam wo tso ŋu. Ɖevi ɖeka le nu kom eye eve susɔeawo ɖo ŋkume anyi. Seƒoƒoawo le amadede ha me vovovowo.

ame hatsotso aɖewo tɔɖe etsia me eye eɖewo le dzimekpo eye eɖewo doawu etsi wowom tso etsia me kɔkɔ ɖe wodzi eye amewo hã nɔnyiɖe tsia me

Ame hatsotso aɖewo nɔ anyi ɖe fiase la me. Ame etɔ̃ nɔ anyi hedzɔ ŋgɔ wo. Nyɔnu aɖe tsia tsitre ɖe eƒe woƒe ŋkume eye kpovitɔ aɖe hã tsitre ɖe eƒe megbe. Dukɔ si woyɔna be U.S.A ƒe aflagi le xɔ la me.